Kuni la'neemmoti tini seesa agadhinannite seesa agadhate bisinkera mitiri naqinkero woy albibke hunkiinkero fii'nemmota softete yinannite seesa agadhinannite

tini sidaami dagaranna maatera noonsa budensa ikkanna baalunku qooxeessaho ganba yee fule nafaransa fiire biifisirannoti tini sidaamu daga giddo no daganna matete budeeti.

Kuni kalqonna qooxeesi la'ate jawa geeshsha baxisannoha ikkanna, kuni kalaqo bunaho yinanniho kuni buni lei gedensaanni togo ikke duu'me la'ate Jawa geeshsha baxisanno kalaqooti.

Kuni la'neemmohu owaante aanni noonke rodoonkeeti kunino owaante aanni noonketei makeena hayishshanni leellanno makiina badhiidosi fane ka"e giddo qole waa dunanni no

Tini sidaamu dagara gambooshshunni intanni bude ikkanna shaafetate yinanni sagale loonse mitte maate gamba yite woyim sidaamu daga gamba yite ittanno dagate budeeti.

Tini la'neemmoti sidaancho beetto umise danancho umo woro qolte loosidhe hundaho massite faashine assite hoccoota usurte noote umise kaayiinni kolishshoho kolishsho umu dana biifisidhewo.

Tini la'neemmo misile seesunnita zambiille ikkitanna seesiinse loonsoonni zambiille tini yannannite woyi faashinete yaate. Bashshoo zambiillewiinni baxxitanno. Seesiinse loonsoonni zambiilleeti.

Tini odoo shiqishshannonketa ikkitanna, odeessitannokeri kuni mittu rodii loosirinoha irshisi giddo marte loositinori daafo hasaawisse kae qolte mannuyiwa odeessitannite yaate.

Kuni la'neemmohu daddalu mineeti, kini daddalu daddallannihu quupheho, lukkuwu quuphe worre hirranniwa daddallanni mineeti, konne la'nani hee'noommohu daddalu mine.

Tini muro gantenke fultanno murote danaati qunqumasho shaanaati

Maxaafaho, lekka kaayinse qaanfo yaannoho. Sidaamu afiinni qixaawinoho sidaanchu beeti woyi manchi tsaafino maxaafaati. Maxaafaho.

Kuni la'neemmo kaameli mangiste woyi mitu duresi hidhe mituwini mittowa harano hodhishu kaamelati

Kuni mini shoo'munna buna anganni mine ikkanna soodo widoonni shoo'ma shoo'miniro barri widoonni buna anganni mineeti la'neemmohu yaate.

Kuni hijaari rosu mine hijaarsinanni hee'noonniha ikkanna rosu minnara seeda seeda hijaarra hasiissanno daafo konne seedinse rosu minira loonsanni hee'noonni hijaarraati.

Kuni la'neemmo baayichi daa"attote ha'nanniwa ikkanna gonne gonnete iimi geeshsha iillinoha ikkanna konne mereerosi kayiinni boono fule eelira dirrinoha ikkanna xaggeffantanni daa"antanni bayiichooti.

Tini halli aleenni uddi'nanni uddano ikkita faashinete goowuyiwa mare ilku noosete xaa yannara faashine ikkite noote

Kuni la'neemmohu owaante aanni noonke. Isi aanni noo owaante motore balashsha'iwota biddi assanni makaanikete owaante aanni nooho.

Kuni kalqonna qooxeessa ikkanna, tini baarzaafete yinanni muro kaayiinseenna fultannote qooxeessaho konni qooxeessira seekke biiffannowa ikkanna ise umisenni umose chaalte dubbo ikkitino qooxeessaati.

Tini misile gerechonnita ikkitanna gerechote yineemmori mini saada giddo gaamantannote mini saada giddoonni maalansa inteemmori giddo gaamantannote.

Kuni bayichi daddalunniha daddalo dadda'linanni bayicho ikkanna dadda'linanniri maati bolaallate. Bolaalla tini haaro bolaalla abbine sunte hidhanno mannira shiqinshe hirranni bayichooti.

kuni owaante aanni noonkeho la'neemmohu aanni noonke owaante mittore kulannasi manchu qole hakku yiisire tsaafe ka"e woraqatunni qole aasira tsaafanni tsaafate woy borreessate owaante aanni afamannno

Tini murono carreho yinannita ikkitanna horonsi'nannihuno doqqo doqqirate woyi huxxa huxxirate horonsi'neemmo carreho yinannite

Kuni la'neemohu mancho loosidhinohu umo bonkooyete yinanni umo kolishshu umi aana biifisidhe loosidhe nooho kuni loosidhino umo bonkooye kolishsho daga danancho yinanniho

kuni hijaaraho yaate konne bayiicho jawu manni gamba yee fule jawa hijaara minanni leellanno bayichooti yaate

Kuni amma'note hoowe giddoonni no ijaara ikkanna pheenxete yinanni amma'no hoowe giddoonni nooha ikkasi iimanni masiqalu malaatinni xawissannonke.

Tini baattote ofollanna xagge la"ate baxissannote ka'i ilaalaamoho kawi xeichaamoho kawaanni kinna no la"ate baxissanno baattote ofollanna dhaggete

Kuni la'neemmohu budu uduunnichooti badiroho yinanni sidaamu kilile giddo sidaamu qooxeessira leellanno waasa qishi'nanninna wolere hattoore assi'nanni badiroho yinanni budu uduunnichooti

Kuni wolewii hare dayiro mannu daa"atate woyi turiizimete dancha gede eo abbannohu sidaamu killile hawaasi katami hawaasi quchumi giddo sumadaho yinanni daa"antanni bayichooti.

Haqqunni loonse loonsoonni haqqira aanaho awawa lawinorichowore hakkuy awawu aana ufuuffa lende biifisate loonsoonni loosooti, kuni biinfillunniho.

Kuni la'neemmoti owaantete, kuri aannonkeri hidhineemmore marre hidhinanna hirate owaante aannanonke mannaati has'noommore marre insawii afi'neemmo hidhineemmo owaante afi'neeemmo owaante aannonke.

Kuni la'neemmohu mitte maate mi'nitino mineeti. mitte safarera heeranno sidaami daga manni mitto mine mitte maate giddo noo manni gamba yee ofolle heeranno.

Kuni la'neemmo misile sagalennita ikkitanna tini sagale gideho, gide seekkine buurunni chuukkine gamba assine mulesi maanka woroonni maankunni ha'ne inteemmo gede woroonniho dancha sagaleeti.

kuni la'neemmohu ameeriku daga alamete latishshi uurinshinni qixxaawino maxafaati kuni la'neemmohu maxaafaho yaate

Kuni sidaamu bude leelishara udurino garati, kuri sidaamu bude la"ara hasiranoha leelishara daa"atisiisara udirrino mannati

Kuni la'neemmohu bu'lu tima ikkanna bu'lu tima konne shaashine gannanniha ikkanna kone bu'la intanni woyite lowo geeshsha coommannoho.

Tini la'neemmoti ashshagantinote buuru gedeete buudhineemmote seesanke agadhineemmote seesanke agadhate horonsi'neemmori giddo mitte ikkitinote seesa agadhineemmote

Kuni la'neemmoti lame ama lamenti mitte maate ikkanna qaaqquullensano anga adhe fule quchumu giddo milli milli yaanni noota xawissanno

Kuni isilaamaho yinanni amma'no harunsanno manna ikkanna mittowa gamba yee amma'nonsa mine heere maga'nanni noo bayicho leellishannonke.

Kuni la'neemohu booharrani mereersha ikkana booharshu mereerira qaaquulu kaase godo'litanni boohartanni noota xawisanonkeha ikkano

Kuni kalaqonna qooxeessii bacisannoha ikkanna qacce qaccete kinna noosi. Mereeroho kayinni haqqe fultino. Haqqe hatti woroseenni caalu noo daafira kalaqonna qoxeessise baxisannoho.

ayi woyiiteno ninke sidaamaho uminke budi noonke sidaamu budini jawu heereenna maa'nu albaani buusa difulanno hakkuyi daafira budeho xa sidaama ikkansanni alabaanni jawu fulayi badhee beettu hoodete fulayi sidaamu budeeti

Kunni la'neemoti sagalete tinni sagale roore woyete illaanchotenna xiwamino asinnannite bu'lunni loonsanni buuro ledo karsinna sherkoho yinnanni sagaleeti sidaamu qoqowi gido afantanote

Kuni la'neemmohu giwirinna loosayi noo beettoti. Giwirinna maa loosayi no arro mesinote yinanniha wayi noowiinni abbine ka'ne gatira eesi'ne ka'ne gatee mitore kayisi'ne fushshi'nanni looso loosanni no.

Kuni albankeenni la'neemmo maashine looso loossannonketa ikkitanna mannu baayicho riqiwante mannu xa'miriha birra uuyitanni looso loossanni afantanno.

Tinni la'neemoti baado afi'neemote gati dagano baadi xaggaati tinni baadi xagga wido gaamannite safare hirannite baadi xaggaati.

Kuni la'neemmohu rosu mineeti. Konni rosu mine noo ooso gamba yite fulte irafitensa saatera gobbaanni fooliishsho adhitayi no. Fooliishsbote saate wirro gooffeenna higge e'a geeshsha fooliishshidheno.

Kuni la'neemohu mini saada giddo gaamamannoha ikkana bootoho woym laloho yinanniho konneno horoonsi'neemmohu maalasi itatenna gate loosirate horoonsi'neemo yaate.

Tini la'neemmi muro jawa hoowera gobbaanni kayinsoonni muro ikkitanna tenne murite su'mi waaddichote yinanni murooti. tini waaddicho iimiido la'nanni woyite daraarte no waaddichooti.

Kuni la'nannihu gallanni mini giddoonni heereenna gallanni minira gobbayidisi hoowe hoobbanni nooreeti huxxitannu yaaate. Gallanni minira gobbayidosi huxxanni leellanno mannaati yaate.

Tini goshshoonshanni hee'noonniti mini saada giddonni laloho yinanni woy mite saate yinanni saadati ado qaammemmotanna maalansa inteemmore wolu wolurira horonsi'neemmo saada giddo gaammantanno.

Tini intanni sagale ikkitanna loonsannihu fiinoteeti fiinote loonse ka'ne iimaseenni buuro shiima shiima dunne aana duume daahantewo barbare fincinoonnite

Kuni la'neemmohu affini yinanni matsaafaati. Kuni matsaafi tsaafaminohu affinotewiinni kaeeti. Konne la'neemmohu sidaamu killile giddo calla leellannohu sidaamu bude calla ikkinohu affinotenni tsaafamino matsaafaati.

Kuni turizimete woyi daa'attote darga ikkanna wolewa heeranno manni daa'atto dayiro sidaamu killile giddo daa'atara mare la'anno woyimmi daa'atanno bayichooti

Kuni la'neemmohu rosanchoho rose ka"e maassamanni no gonnete maatesi dagge iso mehaalete worte noosihu roso gude rosunni maassami barraati

Tini daga woyi mitte maate gamba yite mitteenni sagale ittanni noo gede xawissannonkete.

Kuni la'neemmo qooli egenshiishshunniha ikkanna kuni maa egensiisate xaanfoonni qolaati hintsu masssriya woy hijaara minnanniricho hijaara hijaarsinanni uduunne hirranni mineeti

Kuni baadi xagga giddo gaamamanno baadi xaggaati. Su'misino zinjibillaho yineenna ganshu amadinkero woyi mitore ikkinummoro shaete ledo ganfe angummoro woyyeessanonke baadi xaggaati kuni.

Kuni la'neemmohu ajakisete yinanni saamuni seesunniho. seesa agadhate xaqqa'mineemmoho saayinna haayishirate, mito mito uduunne haayishirate xaqqa'mineemmo seesanke agadhineemmoho.

Kuni la'neemohu studiyoo loosate biifisate lonsoonniho aanaho xabbano ampuulluwa sunte gonnete awawa lawannoricho konne lonsoonniha abbine worre biifinsayi hee'noyi binifilleho

Kuri sidaamu killile giddo jireenyu paarte gashshaano ikkitinori gambooshshunni hasaabbanni noota gallatsanno misileeti.

Tini giwirinnu horo ikkitanna gatenke wixi'nenna fultannote itate horonsi'neemmoti sindete yinanni giwirinnu horooti yaate

Kunne la'neemmoti baattote ofollonna dhaggete kawaanni la'neemmo woyiite woro higge dirriteyo ka'anni la'neemmo la'neemmo woyiite ilaala ikkitino la"ate baxissanno baattonna dhaggeeti.

Tini la'neemmo misile umoho riqqinanni qiwaate ikkitanna wole gobbanni tu"ante daggannote buuru gede assine riqqineemmote umu biinfillira horons'nemmote

Tini la'neemmo misile laalonnita ikkitanna tini laalo maati kaarotete yinanni laalooti gatinke giddo kaayisi'neenna fultanno inteemmo laalooti.

Kuri la'neemmori muuziiqa godo'linanni woyi muuziiqu uduunne ikkanna kuni muuziiqu uduunni babbaxxitinno huuro aannonke babbaxxitinno huuro aanni muuziiqa loosate horo aannonke uduunnubbaati.

tini muro sidaami giddo mitti mittinke gate kaansummoro fultannota ikkitanna tini muro fulte shiima geeshsha lophituhu gedensaanni laalo uyiitannonke summaseno muuzete yinanni uyitannonke laalo itate horonsi'neemmo.

Tini la'neemmo misile mitu mitu qooxeessira leeltannota ikkitano su'masi shaafaho yinanni wayi giddonni fulannoho

Tini beetto loosu horo uugitayi noonketa ikkitanna loooasu horo uuyitayi noonketi maati, muuzenna awukaato le'ewoota shiqishshanni loosu horo uuyitanni noonke.

Tini baatote ofolla gari la'naayi woyte baxissannoti ilaalaame baattooti ilaalaame ikkite heedhe wolewa la'naayi woyte wolewa no baaychi leellannote baxissanno baattote ofolla gara xawissannonkete.

Tini la'neemmoti owaante uuyitanni no. Owaante uuyitayi nooti ooso kuri badhesee noore tanaarsiissanni rosiisate owaante uuyitanni leeltanni no rossiisanni noo rosiisaanchimmate owaante uuyitanni no

Tini la'neemmo misile mini saada misileeti mini saada giddo woshichu misileeti